Niriba anahi n ʒɛ pollo ni bɛ sheba zaŋla chinchini m pobi pobi bɛ maŋa ka sheba zaŋ kuriti zipila n pili bɛ zuɣu ka yino wuɣi o nuu ntiriti yino bɛ zaa nyɛla gbampiɛla.

pɔlɔ ni ka salo bɛ salo maa puuni do so nyaɣala baaji ka gbubi gaana tuuta zuɣusaa o nyaanga niraba zooya pam ka bi shab nyɛla paɣaba ka bi shab nyɛ dabba

Niriba n laɣim yili karili gbini dabba mini paɣaba gabmi ʒɛya yili maa dikpina maa ninkom nyɛla zaɣa piɛla piɛla ka niriba maa mee bɛ sheba nyaɣi baaji nima.

duu puuni ka kuɣusi biɛni ka teebuli gba biɛni ka tihi gba biɛni ka diɣi gba biɛni duu maa dikpuna maa nin kom nyɛla zaɣ nuɣsi

Paɣa so n be daangi ni n mondi banku. Paɣa maa ʒɛ la kuɣu zuɣu ka paɣa mi o luɣuli polo bihi ʒemi ka o nyaaŋa ka shebi gba beni. Yili maa dikpuna maa ninkom nyela zaɣ' tankpaɣu.

Daa puuni ka paɣa so kohari niɛma paɣa maa bobila bobga ka kpabi bia ka do'so yen da niɛma maa puuni sheli ka teegi o nubihi n wuhiri o ni bori niɛn'sheŋa maa.

Paɣaba anu n chena bɛ chenila soli zuɣu ka luɣuli polo ko'biaɣu doya bɛ zaa nyaɣala gaɣa bɛ puuni yino nyɛla ninkurigu ka o be bɛ sunsuuni.